Dͻbͻ ne pͻgebͻ zeŋ ka mine are ka ba yaga zie su kpare-sͻgelͻ, ka kũũ daga a biŋ ba niŋe ka kaŋa a dͻͻ kaŋa gbi dumo a ba niŋe.

Dɔɔ la a dɔɔ teŋɛ ka bɔtole a are koge o, ka bibilii zeŋ, ka mine ar,a kaaraa dɔɔ. A dɔɔ pɛɛlɛɛ suulaa kaŋaŋ, ka ba erɛ...

Noba la kyɛnɛ mõɔ poɔ a tuuro taa a yɛre ba baageɛ ka mine pɛgele. Ka teere be a zie, ka mõɔ mõɔ zie waa mõɔ mõɔ ka ba kyɛnɛ a tuuro taa a kyɛnɛ gɛrɛ.

Feeleŋ sitaaseŋ la, ka lͻԑ paki a are ka motori derԑ a kãã ka mine meŋ naŋ zoro kpeԑrԑ, ka noba a are a pԑgele baagere a are a kãã emmo zie.

Noba la zeŋ, noba banaar, ka ba zukɔɔmɔ waa yaga yaga lɛ. Ka ba pɛgle teɛpuur, a teɛpuur waa parɛɛ iri iri , kaŋ waa dɔr ka kaŋ waa buluu, ka ba pɛgle a zeŋ ne.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

Dͻbͻ bata la are a su noba naŋ tonͻ vũũ toma kaayare, a vͻgele kpooli peԑle ba zu poͻ kyԑ toore ba nuuri nuwoͻ, a tuŋ nͻͻte-kpogiri, a vͻgele kpooli meŋ ba zu.

Kõɔ la gaŋ ka bibilii bata a pɛgele bakɛte a ɔnnɔ a kõɔ. Ba bayi taa bakɛte peɛle ka boŋyenaa meŋ taa bakɛte buluu ka ba ɔnnɔ.